Jekkk bu sol mari njerr bu bazin, bu dehrehti hajj, musorru, takue chaine, sol slippers yu am wargu wekh.

Ndaal bungh taach, redue cii aiiy redue yu wekh.

Tefessu gaaj mugii am ay garap ci wali camooy bi dox man ci ndayjoor bi.

Nyarri toogu , yun deferred bantt , teksi bu nekk nyaari ngege naye , mungi dendeh lal si wal ndayejorr.

Nyari haleh yu gorr ak bena haleh bu gigain buneka sen tiganteh Mungi sol yerreh bu werrteh nyung sey def i binda binda.

Jàngalekat bi mung ci wali ndejor, jàngkat bi mung ci wali chàmoñ. Ñu tahaw johan tè loho. Amna nag ay wahambane yi jàng nungi toog.

pala si fowekay , khalleh yangeh yaeg , nyingi tok, si ay boom nyenenyangeh Jigeen, nyungi tok , tae bene xale , teko si suff.

Arleh bena haleh bu gorr Mungi ach sey beni janji jel loho bi tek sey kawaw jel benen tanki bi yorr am nak garam sufa neki.

Gigain bu sol rohbu bu wekh, am lu bleu cii dehnue bii, beh pareh musorru musorr bu bleu, mungy sol tek, beh pareh takue montorre cii lokhor bii.

Palasi janyeh kai lekka, lekka yi nak ñi ngi ranseleh gayi si bóri camooy. Halè bu jigeen mugii taxaw di jél di tek ci loxo bi mugii sol mbuba bu bula bu ñorut, dalli yu wèèx sol benna tubay bu ñuul.

Poti diw bu wekh njung kor tiyeh cii lokhor, pot bii nak amna bindue bu chocolat, am aiiy rehdue rehdue, am mbusi binda skincare.

bidong bu deff dewtirr. Dewtirr bi nak nyungkoi soti sey sewo, sewo bu domi tahal am na kuko teyeh diko soti mom ak yenen gutu yu deff dewtirr nyung sey suuf Tajeh.

Pere jaru nup wesi mugsi keyet bi, keyet ba ngi am ai pahpah. munge am nette bu nyorut.

Janha bu tahaw sey wali Ndey jorr d wah nyeti gigain nyungi tog sey togu beh pareh d ko holand .

Jaangee kaay tërrë bi, mu ngi weex am lu nétté si suuf. Si def ay bindë yu bulo, yu nétté, ak yu siñgom, ak yu ñuul.

Jen yung jorr, nàari gòor nung ci gannawam mirr bi ci walli chàmoñ. Kenen ka ngi but sag, kenen kangi ci biir, benen gòor tahaw ci wali ndejor.

kayet bu ñuul. kul bi ci biir mungi am kayet nung ko tekk ci benn kangku.

Kèr, kèr ngi mugii am buntu bu ñuul mugii am pentir bu doom tahal ci miir bi, ci biir mugii am pentir bu wèèx, seng ba ngi nekk doomi tahal. Ci suuf mugii am ay ñax.

Lekue, lekue yii nak njung len raanzaleh tek len cii benah plass yii nung cii suff, yii nung cii kaw, nung len teglanteh.

fasè bu khonkhu dii daww, fass bi nak kanam bi mungi am lu wehk, teh mungii daww sii nyahk.

Borli mermait, borl bii njing kor tek cii suff, aaa tabakh bii njungeh njung kor peintur, peintur bu nehteh bu njorut.